Moɣali n doya ka ŋarim nimaayi bɛ di puuni niraba paai niraba anu bɛ ŋarim maa ni niraba ata biɛla ŋarim dinbala maa ni ka niraba ayi bɛ dinbala maa ni ka tihi ko n gilli piɛri gba nyɛla din bɛ ŋarim dinbala maa puuni

Tipa nimaayi n ti pahi girada n bɛ bihigu shee girada maa toorila bihigu maa niŋdi tipa nim maa ni o toomi pali tipa yinga ka toori niŋdi dinbala maa ni

Gamo n niŋ palli zuɣu ka paɣa maa ʒi n baɣa chɛchɛ ka gbubi bia ka kuhura dabba ayi gba bɛ palli maa zuɣu ka yino ŋmaari paɣa maa mini bia maa picha ka moto do o tooni do yino gba n ʒɛ paɣa maa sani maa ka lihiro shikuru bihi ayi gba ʒɛ paɣa maa nyaanga ka ŋmaari foto

Kohamma ni damma shee Boraadɛ biɛni naanzu maha biɛni alibarisa biɛni zaham biɛni di mii zaa pala teebuli nim zuɣu daabihi gba ʒi taapoli gbunni n niŋdi bi kohamma ka paɣa ni bihi garita

Doo maa ʒɛla lamalee ni da kohagu shee doo maa yɛla chinchin niɛma i yɛla liiga dozim gbunni ka liiga dozim maa shɛli pa o nudirigu boɣu zuɣu doo maa gbubila baaji o pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka piri shuu lamalee nim maa shɛŋa n bɛ di koɣalɛ ni n ʒɛ o nuzaa zuɣu ŋo

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni gala bɛni zaham bɛni boraadɛ bɛni ka kpam gba bɛni gala maa nyɛla dibata ka boraadɛ maa nyɛ dibanahi di zaa tamla teebuli zuɣu

Paɣasara ayi n ʒiya yino ʒila kuɣu zuɣu ka pam ka yino ʒi tingbanni ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa gbubila afi ka gbubi ŋun ʒi tingbani maa ni zuɣu zabiri pamda